Palati benachin bu refet bung yeka si palat bu weex aam naari jen yu si teg ak maloo aam sossi sobleh si boram ak bena yegyeg ak hopbi fly bu vertah bung teg si boram.

Goorak jigeen ju taxaw, inda def ci nataal tay ko ci bunt. Goor gaa ngi sol haftaan waramba bu weex, sol mbaxana. jigéen bi xeesal sol roobu bu rafet, am ay binda yu ñu yi binda seen loon.

Jigeen ju taxaw deff naari loxom si ndegam sol roba bu guda bu wacah bu xonxa aam musoru bu weex bung ko takal si began bi nyun fa benda first runner up.

Tohu bu nuul bu tegu si saal aam capet c boram aam naar ree ngengenay yu tegu si kaawam ngengenay yu aam colour yu cocolaa.

Drapeau dehkah, drapeau dehkah bu am maandarr gah bu ndaw chi chhat yii drapeau bi, drapeau bi mungy am njehti couleur, mungy am couleur bu honha, bu bleu ak lu wekh.

Bukeh jangeh gaii , bu gudah bu werta , emm ayy bendah yu null , si koow ak si suf, si koow yugsi bendah , 1916 edition domestic science handbook .

Motor gu tahaw see pegaa talibi, motor bu weeh tahaw se ronn tahh, tahh bu am coloor bu sokula ak lu netee, am goor bu tahaw se ronn tahh bi sol tobay ak muba bu sokula .

Nekk bu mag bu rafet, am poli kuran, ay fili kuran, am i channel ci biram, am guy sharouns. Nekk bi mungi am guy yu bar yu ko wor.

Butehli saabu sangor kaii bu am gehmengh bu ndaw, dangai boss rk mui dorre di gehnah, butehll bu wekh am aiiy binda yu honha ak yu wekh.

Moto bu guda bu bulo m ayy madar ko colu yu xooxa nung c benda gt500 am yebeh kai bagass painturr bu weex c kawawam.

Buteeld bu em bu tegu si eta, am weer...(not clear) buñ ko defaree, am tiyee kaay ,bu vertë. Butel bi muñ nay cee def ndox, muñ nay cee def juus.

Rajo bu èm yatu am kuloru ass, am binda yu ñuul , am mandarga bu ñuul ci degga bi tamid am button jorom ñent yu ndaw ak benna bu mag.

Daali cocket peeri daali coket bu rafet bu ñuul am ay design ci kanamam bu nuul am kuleer bu melne lu krem yun xoy binda mulo.

Barabu faajor kaii bu njui woryeh african herbal clinic, amm aiiy binda yu njull ak yu bleu yungh binda cii mirr bu wekh am guiiy yu ndaw yukor worre ci bohram, am couleur yu verte.

Haleh bu jigeen bu hess, am beugteh leetoo. mess yu rafet, mess yu nyul, haje Leko nyarr si bopobi. Am yu wacha chi ndeyjoor, am yu wacha chi chamong bi.

ay toogu saal u yaatu yu rafet yu bokkle fason am kuleer sokola am ay njegenaay yu tegu ci boram am ay yeneen toogu yu ko wor yu bokkle fason

Peree dalla bu refet bu bluelo am lu weeh, teegu se kaw cartoon bu am coloor bu orance am beda yu njol nu werr ku se bore opu kay.

jigéen ju taxaw ju njool, sol pis bu rafet bo bule, am ay design yu weex cikawam, letu mees yu ñuul am ay caxa ak ceen yum sol

Jigeen gi tahaw , sol pess , bu bulo , bu refet aketeh lohom bi si koow wajeeh benen bi , deff mess bu nul , sol jahaa , ak chain.

Haleh bu jigeen bu toog letu mess mess yu guda yu refet mess yu chocola sool sippa bu nuul ak mbuba bu weex ameh binda yu nuul.

Haleh yui jaangi, sol mbubu bu wekh, tok chi taabul, ci bohri bagam bu bleu am binda yu wekh yungh binda UNICEF.

Buntu ker, buntu ker bu ñuul bu ubeeku. Am ay lu weex si kowam, luñ peentur. Am ay maraage yu weex, si bóoram.

Ay cartoon garab yu bari yun ransaleh am colur bu neeteh lu weex lu bulo ak ay benda yu nuul am cartoon bu verta am ay benda yu neka ci boram.

Motu buñu nuul park suron etals bi am bitik buñu owe western union manam plaaci wecekaay xaalis la.

Book gui jaangeh kaii bu njui oryeh physics, am aiiy maandarr gah yu njull ak wekh, njung cii binda physics for Cambridge IGCSE practical work book.

tapoy dëkka bu am ay ñuas am ñendi fasani culeer na ci ay culeer bu ñuul culer bu verte bur nete ak bobule

Gigain ju takhaw, ju rafet, sol piss bu chocolat, tiyeh porset, sol lamm, deff chhene bu rafet, deff meeche bu njull ci bopam, am togu ci bohram bu nehteh.

Ay bagase jefradekaay kuran yu bari yu tegu am si yu ci nuul am si yu si weex anna ci ay tablet ab ay telefon ak bagas si notaalee kaay.

Gigain ju takhaw tiyeh lunjur wakhei kai kai, wala mikcro, am gigain ju takhaw ci ganawam ak gorre bu tok, gigain ju sol piss bu ameh drapeau, couleur drapeau Gambia bii, di red, white, blue ak green.

Moto kamiyun yu taxaw si esanseri moto kamiyun bu guda aam naar rii fosong colur aam colur bu xonxa ak bu weex arr barambi esanseri bi momm mogi aam colur bu weex.

Taabuli hanha bu rafet bu am njehti tankah, am couleur ci kanam, bu tehgu cii saaal am carpet chi bohram ak fan.

Plati añ, añ buñ soti ci plat bu weex, am malo ak soosi yaasa, am ci ay tamata yuñ ferej

Moto bu rafet boñ gaaré ci pegga tali bi, am ay xob ak ay guy yu ko wër yu am xob yu vert, muto bi ngi am kuleer bu weex akbu ñuul

Raato bu tegu si karro bung were si marag bu weex raato bu guda aam culor bu neeteh raato bi mun neng ko jefelandeko si keur yi ak si soon gaaden yi mun neng ko bubeh ngoh mung neng ko bobeh balete.

Ayy poteh tamateh , yung decoraseh si bitek bul jaii , poteh tamateh yih ayy posom yu bareh laah amm, amna yu si kudah , amsi yusi gatah , amm yusi yatuh , amm yusi doow.

Sal yu yatu am ai lampu yu bori uko worr am paintul kulerr bu wekh, am ai rido yu sokolah yun ach ak rido yu wekh am togu yu yatu ak sen nyegeh nai, togu yu am kulerr yu sokolah, am tabule bu tegu sen diganteh bu am kulerr yu sokolah .

Kaani salad bu em tegu chi taabul, am couleur bu nehteh ak lu vert, mom dengh koi jeufandehkor pur meii togah bii hehtt lu nekh.

Janha bu rafet takhaw tiyeh ndigam, ak bena lokho, sol dress bu rafet, deff meeche bu njull, sol daalah bu njull, takah montorre.

Aiiy motor yu bari yungh raanzaleh c suff, yu bokul fason, am na c motor bu njull, motor bu am couleur bu ash ak njull, ak motor bu am couleur bu njull ak lu honha.

Drapeau yii dehkah, drapeau yii dehkah bu njui woyeh Qatar, am njenti fason nii couleur, amna ci couleur bu njull, bu wekh, ak bu chocolat.

Pééri kóket yu tégu, pééri kóket yu ñuul am lu wèèx am binda yu neteh ak yu ñuul ci tanka'am bi benna baiyi teko sii soou benna baiyi teko sii kawan

App bujuh wohyeh twinter , app bi madargahi pijaah laah emm bui naaw , pijaah bu emm kuloor bu blue , moom mun neen kooh jofendeykok bul muna deykooh si deykahbah ak jusi reew baah.

Njjiti rewi Gambia ju fii nehkon, ki di yaya jammeh sol mbahana bu wekh, ak grandmbubu bu wekh tek ci kahlar bu wekh, takhaw amm aiiy kai kai wala mikcro yungh tek ci bohram.

Banti makiyaseh kai bu tégu ci lu wèèx , am ñetti kulor , am lu ñuul, am lu sokola ak lu kiriim am na wiis buñ tek ci degga bi.

Weungh yungh ajj, aiiy weunghi chaaine yungh daan taakeh mamma yi njenkah yii, daan worweh gaii aiiy jaam, weungh yii len daan taakeh gaii, daal dilen wortat dilen yobu bena bena.

Tablo jangeh kai bung agg si kaw yun am etass bu guda bung sampa si boram bu refet tablo bi nung si benda Gambia telecommunication and multimedia institute nyun ko bendex benda bu weex.

Nyari goor yu tahaw se birr gal de jakarlo, gena ke army la mu njol , kenen ke ku hess la sul muba bu njol, nugi tahaw se fu am bena yu weeh.

keyti taskati xibaar yi yiñuy faral di wooye "The standard news paper",am binda yu xonxa, yu tekki ne am na papa ju forse doomam bu jigeen dal di tëdak mom be ombal ko.

Ay ndaal yu bari yuñ càkkraan sale am ndaal yu mag ak ay ndaal yu ndaw yu bari am ngaay ju taxaw ngaay ju jigeen yuñul def mu soor taxaw ci kona mindaal yi.

Kabineet ju yatu wanee lal yu em bu am coloor bu melne netee ak lu sukola, am palanterr ak plass bunuy defe yereh.

Goor ju took naw naw bu refet xaftaan bu rafet bu guda wacc ci beh si tankam xaftaan bu bulo sol mbaxana toog ci toogu bu amelu weex ak ngehgenaay nuul.

Ay bagas yu seew yu bari yun geleh si supermarch deff ko si paney basgas yu seew yu melni ay biscuit ak ay chocolatee hale.

ñuti xare yu jigéen yuy jonganteci si birr futbol ñyaaru yaa bokk ekep kenen ki bokkle ak gaay ñyaari ñyu ngi sol yëre yu am lu honka ak lu weex kenna ka ngi sol yëre yu am cueer bu ñuul ak lu verte

Jekeurr'ah jabarr ju takhaw chii ehhti kerr bu yaaatu bu rafet, sol ashobi, njaww piss yu bleu, gigain jaangy def meeche, meeche bu ameh lu honha, deff aiiy njaanrrr cii lokhom.

Moto bu mag bu rafet bu weex am culur bu nuul tamit taxaw ci mbeeda keur gi keur bu am culur bu cream.

Book, book gi jaage kaye bun tahawal se kaw table bu weeh, am aye beda yu weeh ak aye beda yu njol, am coloor bu bluelo , bu weeh ak lu honha nug fa beda Nice Starting.

Haleh yu jangah si , University yu bareh aya goor ak aya jigeen emm nyu toog emm nyu tahaw , di natalu daldi woneh senn jajan ak senn begteh.

Haleh bu gigain ju rafet deff rohbb bu gaataah, tek njaari lokhom chi ndigam, sol lamm ak montorre, def chain ci baaram, deff meeche bu njull.

Keetu tass Kate hebaar yee bunu feral de oyee the standard News paper , am bena yuu honha yu teekee nee berem bumu oye GCCI mum mune parena purr eci weche weche se mere jay ak jenda.

Njjiti rewmi di adama barrow takhaw sol mbahanah bu njull, sol mbuba bu reyyy am couleur bu nehteh ak bu bleu, am soldarre bu takhaw ci ganawam, am kai kai mbadu lu gai di wakh mikcro yungh deff ci bohram.

Fleur, fleur bu rafet am couleur yu bokul fason, amna cii couleur yu honha, lu nehteh, am aiiy hohbi fleur yu vert yukor wohrre yu rafet tamit.

Jigéen juy seyi, jigéen ju xees sol rob bu rafet, rob bu weex di dox dem, robu bi mingi am kaala ci ganaaw bi watato ci ganaaw diko toppu.

Xale bu goor ju toog plasi watuweekaay, watu am kawar bu ñuul ak lu weex lum def ci kaw, gor ju xees def jaaru

Baraab ligueye kai bu am mandarr'ga bu am kulerr bu buleh ak bu honha am ayy binda, binda yu am kulerr yu buleh nyungfa binda Zakat Foundation of America.

App mbam bu eeb mata yu bari si kaw serettam bi seret bu aam naari colur colur bu vertah ak colur bu nuul aam goor bu tiyeh mbam bi sool mbuba bu weex ak mbaxana ak mask.

Jigéen ju taxaw ju xees, Sol robu pis bu rafet, buy wotatu am ay màndarga, am tele buñul ak ay tuugu si bóoram.

Termus bu teggu ci perang am kuleeri xalish am kayt buñ taxchi kowam am kuleeri sokola ak lu nete uñ fa binda eekiw.

Machine tangaleh kai ndooh, machine bi nyunko plug si kurang am fill bu nyull, machine bi mungi am lu nyull ak lu melni silver si borr 'am.

Marche tubaab bu nyoi oyeh supermarket am tapp lu bu aam benda yu verrt ak benda yu xonxa ak benda yu weex am colur bu weex ak bu xonxa nyun fa benda stop step supermarket wholesale and retail.

Aiiy daali chosan, charakhii chosan yu rafet yungh njaww, am njehti couleur yu bokul fason, amna cii couleur bu vert bu nehteh ak bu honha.

Goorguy dox si pegg talibi tiye telefon. Sol mbuba bu verta ak mbuba bu bookul fasong. Am moto buy jaala ci kow tali bi, bu am ñaari kulor bu nette ak bu verta.

Moto taxi bogaas bu em bu weex paak ci ron bitik, am ay yeneen moto yu paak ci booram. Bitik buy jaay ay firige ay satala yuy tàngal ndax.

Estat ti Gambia bi, wone plasi fubolokaay am color bu verte, estat bi ñum ci def tugguy am color darappo yi Gambia ye the red white blue white green

Jagha ju takhaw sôl Chubb bū rafett bū àm Coléur yu bokut fasońg takkéh musour déff méss déff ayy chàkhee chosàn Ak ayy chénni chosàn

Ayy Haleh nyu burri yu doruw cii degal bii amm ayy Haleh nyu gorr amm ayy haleh nyu jigeen amm gouy yu len worr

Ay xale yu bari dinu wonay tokk am ay magyi tokk seen boor am ay xale yu jall am naari gan dari weex nu leeni waxtaanal.

Tereh tereh jamu kai bu nyu oyeh hadith aam colur bu vertah ak lu mel ni benda yu neeteh nyun si benda summarize hadith al buhari.

Pott bu doow ammeh dew , bu teguh amm guloor bu weeh ak guloor bu werta , amm bendah yu weeh ,nuh bendah faa vaseline , diweeh tug laah deen guh deww si tug.

Bonah bu ndaw bu em bungh kuberre chi ehtah, amm aiiy kaaroh yungh fa deff ak plass bu yaatu bungh concrete, am mirr bu am couleur bu nehteh.

bottel li spray , bu kudaah bu emm , bu null , emm ayy bendaah yu weeh , nunfa bendah hydrating makeup setting spray vitamin E.

Jigeen ju toog sool pess bu weex taka chain sool ay lami loxo tiyeh bag aam ay togu saal yu bari yu ko worr ay togu yu chocola.

Aye jaaru Orr, nyari jaaru Orr yu tegu yu am pin bu guda tegu se suff, jaaru ye mag nun maku jefaneku , haleh mun naku jufaneku tamin .

President raweh Gambia buyuh oyeh , his excellency Adama Barrow, kehna si motom bi , bu sol bess bu weeh ak mbahana bu weeh amm ayy doweeh Gambian yu bareh yu kooh worr, dikoh dohkaleh.

Amm goor yu bari yu toog sool mbuba yu ameh colur yu bokul fosoon aam soldar bu taxaw senn burr sol montorr sol mbaxa na bu nuul ak baag bu nuul aam benda yu weex .

Bena pote dalla bung sol , sol se kawass ak dalla bu am liss yu am coloor bu creme, dalla bi amnasi coloor bu weeh ak lu werta.

Motor bu wekh, bu gaaareh ci bori boutique, am lu njull lukor worrr, bori boutique bii am aiiy binda yu bleu ak yu honha, njung fa binda monsalaris bookshop.

Mbu si pobar bungh tiyeh, mbu si pobar bungh def ci paket diko jaay ci butik, am ay binda yu weex ak aiiyy binda yu njull, nju binda fa natco ground white peper.

Ay potti sardine yu bari nyu gi ransaleh yu bokut fosong diko jaay si birr supermarche aam ayy yenen pott nung ransaleh si boram aam ay botale venegar nung tek si kawam.

Haleh bu gorre ju takhaw chi birr faroh mba du chi tohll, sol mbuba bu nehteh ak tubeiyy bu njull, tiyeh mbaal dikor jahm, mbaal bu wekh am aiiy hohbb yu bari ak aiiy guiiy yukor worre yu am couleur vert.

buteli di fompekaay kanam bu yem. Am Geemiñ bundaw. Butel bu weex am lu bulo, Am ay binda yu weex, yu xonkan ak yu bulo. Ñung fa binda "T Zone skincare".

ay garab yuñ daajici paket yu barëg yu bokkul fason ransale ko am doom yu daw ak ay doom yu xala dija am yu ci am kuleer yu weex am yu ci am lu xonka am yu ci am lu ñuul

Tereh tass kateh hibarr , yugeh faral di ohyeh the standard newspaper , emm ayy bendah yu honha , yu tekeh neeh ki di giteh Gambia kufi nekon , Yaya Jammeh nukoh yobuh sii palassi ateh kaii bi .

Plate ann bung yekka ci aset bu weex amlo xonka am soo ci ranka bisab dafa benn doomicaani bu zoon tek fa benn jen.

Keiti jaangeh kaii bu honha, am lu nehteh, am aiiy binda yu wekh, nju binda fa collins english the sorrows.

Picha bou ndow la mugui tahaw ci kaw bankas mugui am color bou nyull ak bou orance

Hale bu jigen boi dem sei sol robu bu yatu te nyul bu am fleur di dem.

ay dokkite ganaar yuñ defar lakka bi bara yuñ teg ci taabal am ñaari bool yuñ teg ci boorab benn bi am ay pomputer uñ frece laka dew ci benneen bi am lañ ci def lu am li ñuul ak lu weex

Sal buuh yatuh , emm ayy toguh yuh maag , yukooh woor , emm tabul senn diganteh , toguh yageh emm culoor yu chocolah , emm ayy njekehnayy yu tehguh sen koow , emm culoor yu chocolah .

Book bun tahawal ,bukeh jamooh gaii , bun tahawal si boreh atmorr emm bendaah yuuh buloor , emm culoor yu buloor ak weeh, nun si bendah deeh Holy Bible.

Si ñaaru tali yu yaatu, am Nyari pegga, am ñaari moto, benna bi di jaaree ne benen bi di jaaree bennen booro bi, benna moto bi am kuleer bu mel ne lu weex ak lu xonxa, bennna bi am kuleer bu ñuul ak bu nete

Pereh jaruh yu teguh , teguh si lu weeh , Njareh jaruh yu refet , defereh kooh lu weeh emm ku loor li jamaah tuti si biram , jaruyeh .

Ayy xaleh yu jigeen yu bari yu toog sool yereh yu nduru aam nyu si deff kala aam nyu si defut kala aam na nyu si deff kala yu nuul aam nyu si deff kala yu weex toog si bori machini nyaweh kai bi machine bu aam culur bu nuul.

Janha ju khess deff meeche bu rafet, mu def meeche bu am couleur bu njull ak couleur chocolat, sol mbuba bu am couleur bu pink. .

Maaandarr ngaayi mbotai, bu am couleur bu njull ak lu honha, am maandarr nga bu honha c birr, am binda yu honha yungh binda trailer.

Aiiy machine yu bari, am sen pohrt, am fiili kurang yu kor wohrre, machine yangy am couleur vert am aiiy binda yu wekh, am motor bu takhaw chi bohram, motor bu am couleur bu vert.

Negg bu yeum, neggu jaayeh kaii lekkue, bungh tabakh chi ron taaah, negg baangy amm binda yu njull, am njenti palanterre ak bunta, fence yaangy am couleur bu bleu ak bu chocolat.

Keyteh jàngeekaay am nataali xale yu jigeen di wone ay jaaruy suñ maami daan sol bu njëkka yu rofet def mu soorumu sooru nu suñ maami daan mu sooro am ay bina yu weex nu binafa tuli gàmbiya , the smiling coast Momadou Sabally.

Gigain ju takhaw cii saal bu yaatu, sol piss bu rafet bu nehteh, am design bu vert cii bohram, lehtu meeche, sol jaarou karr karr, amm aiiy lamm ci lokhom, am aiiy ridoh yukor wohrre ci ganawam ak marajj bu wekh.

Lii etaas bu yem, bu refet, am ay guyi koko, banaana ak ay guyi maango yu ko wër. Kër gi, am ñetti kulor yu ko wër. Am na kuloor bu giriin, kuloor bu sokolaa, ak bu melni buloo.

Kay ti jangeekaay buñu yoowee pisiks am xalaba góor usolu weex howshi ay masin bog bi ngi am kler yu bara yu bokkul fosol nun fa bida essenciel phisik fosinie senior secondary school.

Aiiy drapeau dehkah yu bari yungh tahkah, drapeau yii nung len tahkah cii kaww weunghh yu bari, benah gorre mungy ehhg cii kaww dii tahkah yenen yii.

Laam ju tehguu celu weex, nyeu ko dehfarreh nyarri fasonni wehnch, wehchee xalis ak wurus, mak mun nako sol xaleh mun nako sol.

Pééri dalli skolls bu tégu ci eta, eta buñ karo. Dalla bi mum ñénti fasong ngi kulor la am, am na kulor binda yu wèèx, am kulor bu ñuul ak bu werta.

Nyari haleh yuyee jaage, goor ak ku jegain sol nyari fusung coloor yu boka bluelo ak lu weeh boleh sen loho am lunuy def.

Aiiy lehkah yu bari yu nekh yungh deff cii aiiy borl yu ndaw, ci lehkah yii amna cii aiiy sipa sipa, am cii pompiterr bungh jahaseh gen kor hameh mashed potato, am vegetable yungh defarr, yii dii aiiy tamateh yungh fregge, aiiy cucumber ak yu demeh nonu.

Ay footbolor senegal, ñoo marke. Ñoo dugal, ñu doon mboolo taxaw. kena ki daldi eg ci kaw kenenki, musol yire yu verta ak yu neté

Jigeen ju hess taxaw deff mess messi chocola sool yereh yu bulo tag benen loxom bi si ndegam bi aam toogu bu reey bu yatou bu neka si boram toogu bu weex.

Jigeen bu hess , tahaw sol pess bu null, deff mess bu null , deff jann ni orr , ayy bag bu null bun tekk so koow tabul bu weeh.

kaayte jange kaay bu aml xooka aku weex am ay bina ci kowam yi bina yu ñuur ñunufa bna di ñuo book of christian prayers.

Plati sauce, sauce cii yassa am jeun bungh fry marineh kor behm bakh, def kor cii plat bu wekh, am aiiy sobleh yungh deff cii bohram marineh kor, am salad bungh cii tek ak dogiti cucumber ak dogiti tamateh.

Ci kaw tali bu ñu xar ñaar tali bu yaatu am naari jubluwaay am ay moto yu daw ci kawam am taxsi bui daw wone ay lampay ci kaw.

Tohgu, tohgu saal bu yaatu, bu tehgu chi saaal, tohgu bu njull amm mbuba bu njull bu aahju ci kawam, am negg bu am couleur, couleur creame.

Jigeen ju taxaw ju xees, sol yërayu xonxa teye bag, bage oor def mees, mees bu nyuul

Salaat, aye hoobe salaat yu bary yun fereg dajeleku se palate, palate bu weeh, salaat bagi am coloor bu werrta.

Peresideni rëwu Gambiya bi ñyuy wax Adama Baro. sol yirëy yu sokola ak mbaxana bu ñuul .Duga ci neggi jaaykati ganaar. Am ay ganaar yu bari yum gis yuñge rangsele ci cow ak ci suuf ak ay nenam.

Ci eta bi am toogu yu bari, yuñu ransale am ay togu xanxa ak ay toggu weñ ak ay taabal weeñ, toggu xanxa yi ñunlan teklante boor, toggu weñ yi tam ñunglan teklante boor ak seen taabal

poti garab bu weex am ay bindayu verte ak yu weex garab buñuy oe parasitamu am ay bindayu verte yon fa bina panodiil 500 mili gram

Palaat añ, maalo buñ yaka si aset bu weex def fa soosi plasaas bu am diwtir, am kuloor bu werta.

Pééri jaru, pééri jaru yu rafet buñ deffareh ci anam bu rafet am ñaari fasong ngi kulor, am kulor bu bula ak kulor bu werta buñ tek si éta bu wèèx.

Jareh hale yui jangah , gu goor ak jigeen , too si toguh teek sen loho si tabul , emm luh yuuh johog , yukeh sol yereh yu emm culoor bu bulo ak lu weeh.

Cii plassi paageh kai motor, yu am couleur yu njull, lu wekh ak lu nehteh, am motor bufa takhaw, motor bu rafet, am couleur bu honha ak lu njull.

Ay xale yu jigeen yu bari yuy play basketball sol mbuba ak tubey bu gata taka ay daala am naari goor bi taxaw seen boor ka njool ak ku gata so mbuba yu weex ab tubee bu nuul.

Gorr ju tahkah zimba, am musorr bu bleu bum tiyeh, tahkah aiiy pehhtaw chi baatam ak ci bopam bi, am aiiy musorr bu honha ci bopam bi ak ci tankam bi, am aiiy haleh yu bari yu takhaw ci bohram di setan.

App, app bu am maandarr gah lu melni lungh lohmoss ci digah bi, am couleur bu wekh ak lu njull, am couleur bu wekh lukor ohmba ak lu njull ci ganawam, njungy fa binda chat gpt.

Charah , dalle charah he jegain yu refet yun tek se suff, am coolor bu melne lu neete ak lu honha, bena pote dalla bage dong.

Carton bu tegu am jigéen ju taxaw boot xaleh ci kanam sool mbuba bu weex ak tubei bu nuul carton ba ngi am binda yu weex ak yu nuul num fa binda bebi kaareya.

Ahpp dehkah bu yaaatu, am aiiy Kerr yu bari, am yon bu bakh, njung kor sampah benah sampin, kerr yu emm, am couleur bu wekh ak lu njull, am yungh sampah am yungh sampah ngut.

Drapooi party bu nyu woweh UDP am mandarrga nyarri loho yui jaapoo melni nyui nuyu wanteh am kulerr bu nyuul ak bu netteh nyungfa binda United Democratic Party.

Haleh bu jigeen bu taxaw bu refet hess taxaw si nagaw bunta bu weex am lu weex sool pess bu bulo aam ay yenen fosong mandarga yu nuul ak yu oranss deff mess bu nuul.

Supermarket, aiiy boisson yu bari yungh raanzaleh yu guda, boisson yu bokut fason, amna yu neka ci aiiy karton yu ndaw, am yu neka ci aiiy pot.

President bufi nekon di president Yaya Jammeh aam nyu ko deff si darapu sool mbaxana bu weex ak haftan bu weex am ay benda yu weex ak yu nuul nyun faa deff nyung faa benda vote APRC.

Mburu aiiy yehnen fasoni mburu yungh defarr, lahkah kor behm rafet melni lungh lohmoss, yu gatah yungh tek cii taabul, tek bena bii cii kaww benen bii.

Bagass see leka yu bary yun ransele, aye jefaneku kay neek, aye pote meew yu tege ransele ak cartogi tea bag ak aye pote Ovaltine.

Nehgg bu rafet melni plassi nopaleh kor kaii, amm njaari taabul yu ndehndor yu am couleur bu wekh ak lu njull, am platt bu tehgu sen kaw, platt bu wekh ak aiiy kass yungh fa deff, am aiiy tohgu yu rafet yulen worre ak sen njeh gehh naii.

Jën buñ chaf tegu ci plaate bu weex, ci boori jenbi mingi am bool bu ndaw bu weex, ci biiram mingi am ay dogiti pompiter ci boori jéndi mingi am malo ak tableti jimboo magi.

Goor juy dawar rydar am lunuul ak lu weex dimandarugayi mbootaay bunu woowe pronto du liveris am lu orange am bindayu weex yun binda call oudar du livery.

Ay sorange yu bari yun sorti ci pospus am ay carton ci pegga bi am ay sorange yun xooli ak yun xollywood ngi daf xooliti soransi ci biir puspus bi.

Meer bu feebar toog ci beer lobitaan taalal ay tankam mogi toog ci run masin yu am goor bu koy jappale bur defar masin bi.

Keyti tass kati xibaar yi bu nyu farar di woyeh d standard news paper aam benda yu xonxa woneh neent ti ponkal li Gambia yui ngur bi aam lu nyo jonkalteen.

Ayy neeti gann nyu yu woweh toubab naari goor ak naari jigeen nyu wonn seti palac bu nyu woweh albreda jufureh aam goor bu taxaw sen bor sol lu nuul ak orance sol bag.

Toogu bu nuul bu tegeh aam tabul bu yaatu bu tegeh si boram aam coluri chocola ak lu nuul togu bu refet ak tabul bu yatu bu refet.

Haleh bu jigen bu khess, letu letu bu refet, letu mess, yu wacha si kanamam, mungi sol mbubu bu nyul.

Moto bu weex bu refet aam ay lu nuul aam herr bu teku si kanam moto bi mogi taxaw palac bu yatu si birr motor bi am kayit bu weex bung benda for sale.

Njehti haleh yu gorre, aiiy footballeur len, nju woneh bohl bi ci kaw, kenah kii mungy buga mbokah, kenen kii mungy buga tiyeh, koku gardien bi la, mungy sol mbubi couleur yu bokut fason.

Ayy jekarr la jabarrr yu refet , waaw tewanteh , nugeh sol assobeh , goor bi mukeeh sol luneet , jigeen bi mukeh tagah musoor , deff calaah bu werta.

Daali gigain, daali gigain yu njull tehgeh ci kaw kaaroh, ci kaw daalah bi mungi am design fleur bu rafet, am couleur bu honha.

Ay banti culor yu bari yu bokku fason, moom la xale yi jàngi jëfandeko ci seen please jàngeekaay yi suñ buggey droor wala suñ bugee kola

Góor ju taxaw ci boori masin yu bari ci kanamam ak ci ginaawam. Masini ñiu ngi am kuloor bu bulo ak lu weex. góorgi mu ngi sol mbaxana bu xoñxa, daala yi njuul ak yire yu sokolaa am lum tiye ci loxoom.

Ay hobi guyu bari hobiyu guda woni sen banta , hobi bugeh emm culoor yu verte emm si yusi emm lu neteh.

ay pakketi minti yu bari yuñraan sale ci paketi minti yi ngi am culer yu nete bule lu vert ak lu hanko xaley dañ koy jenda mag yi dañ koy jenda

Ay xalay goor yu bari ay fuboleer nyu gi daje di ree di wone seen bekte dafa melni kenn si gaay moo dogal xaley goor yi nungi sol yereh yu vert ak lu neteh.

Nyari haleh yu jegain don jonganteh se meri taaru, kena kagi tonke kena kagi tahaw , ku tonke mu ganhe , ku tahaw Ke mu topa se ganawam am goor bu tahaw sen borr sul lu weeh.

Juróomi buteeld lu dirink yu tegu, bokkut fason. Juróomi yéppa ngi tëjgee. Am nañ si yuki tonike, yuki gireep furuut, yuki Okaloosa, yuki payiin apul, ak yuki orans.

Botale dew bu tegu bu guda aam geemen bu ndaw dew bi mogi aam colur bu weex ak lu neeteh aam benda yu nuul ak lu neteh dew bi nyu koi jayeh six hundred.

Ay neebe yun toog yu bari teko ci plaate bu weex neebe bi mogi am culeer bu verte neebe bi xooli wun ko.

Peri daala yu jigeen daala bi bena mogi tegu si soof bena bagi weru c marag bu bulo dalayi mugi am culor bu cream aam lu nuul.

App bu njoi wakh zoom, app bii zoom la tuda, njungy bindeh turr bi ci binda bu wekh, am couleur bu bleu bukor wohrre ak lu njull.

Njaari haleh yi gigain, kenah kaangui musorru, kenah kii deff kaalar, njungi takhaw'aa gann bu njoi faral di wakh tubab, tubab bii mungy fohpp haleh, am hohbb yulen worre yu vert.

Ñatti foowe KAAY i xalé, yu ñuy oyee gëëm yu boocut fasoñg. Fowee kaay yi, ñu ngi culëër yu xoñgu, bulë ak lu piñkë.

Sal bu yatou bu refet bu aam seti togu ak ay ngegenay yu ko worr maragi sal bi mogi aam colur bu vert am carton bu aju si kawam bu ameh lu weex ak lu chocola.

Motor bu njol bu refet bu tahaw se ronn tahh bu weeh se mbeda bi, am haleh bu jegain buye jagee sul sack, am jegain buye jala sul lu weeh , lu orance ak lu werrta.

Ay doomi ndiir yu bari yun dajale ndiir yi ngi am culeir yu nete am ay lu nuul ndiir dan koy yeey te lu neexla.

Ngiiti rew mi Adama Barrow ak kilifa yu barri dejello am lumo dok, ci kilifa yi am na ñi ci sol mbàxna am ngi ci sollut, kenna ki ci gayi bu ngi ekati darapóó Gambia.

Keiiti tasskati khibarr yii bu njur fahral di worweh the standard newspaper, am binda yu honha, binda yii wohneh na neh kenah ki cii ponkal parti bu njur worweh GDC mom muneh baina, demna boka ci parti adama barrow bu njur worweh NPP.

Drapeau yii dehkah, drapeau bi mungy am lungh dehsineh ci digah bi, drapeau bi mungy am couleur bu honhu, lu nehteh, lu vert, lu bleu ak lu njull.

Peeri jaaru, ñaari peeri jaar yu tegu si lu weex. Am desaayin yu rafet, am kulor yu yéeme. Mom la jaañxa yi di jëfandeko ak jigeen yi.

Ñaari soldaar ak ñenti polisé yu taxaw am kuñtie mungi sol mboobu bu weex ak tubeey bu sokala am guur gu taxaw di waxaala ci ay mbiram.

Jigeen ju febarr, jigeen gu febarr gu togg si birr neek , musoru , emm paranterr bu ebeh kuh bu weeh emm laal bumm jakarlo, nun fa laal darab bu weeh

Vann bu weex bu taxaw ci weti kawtale bi am bitik bum jaakaarlo bu ame kuleer bu weex ak lu bulo.

juroom benni polisiyu góor yu taxaw tiyee fetal ñu ngi sol mbaxana yu ñuul sol mbobu bu bulo tubaay bu bulo taka belta bu weex

Gigain ju rafet juiiy seyyy takhaw, sol robah bu rafet, ci ganawam mungy am lu vert lungh kor defarral ak tohgu bu ameh lu wekh, am aiiy fleur ci bohram ak lu honha.

Haleh bu jigeen bu hess bu refet leetu mess mess mess yu gudu haleh bu jigeen bi mogi sool mbuba bu xonxa ak tubay bu nuul.

Bool bu ndaw bu eem bu weex bu tegu si tabul bu weex si kaw tabul bi mogi aam nyeenti packeti pen yu tegu ak juroom naari pen yu tegu si kaw tabul bi yu bokul fosong.

Tourist salon buño oye OBS , WA Tara Beauty Salon. Turbi ñunko bindee ñeti kulor yu bokkulfason. Ñunko bindee oranc, li di verte ak lu bulo.

Army yu jegain yu bary yu tonke se plass bu yatu ak aye Army yu goor, Army yu jegain ye amna nuse hess amna nuse njol, num nyep nugi sol mahana yu njol.

Caraxi goor yu nuul yu tegu ci caw karo caraxi mel naani boromam liggéey na ko ci li yaaka tuuti as amna booryi ci xoolee ku.

Jeker ak jabar nyu tahaw nyu natalu nyum nyarr nyungi asubi mungi def kalasokola

Palasi wereh kai moto aam ay moto yoi wereh aam yoi contineh si kaw taalibi mogi aam ay etash yu bari yun sampa yu bogut fosong.

Machine ne regle Kay curra, machine bi lanu jufaneku se sun neek yee purr regle doleh currant bi, machine bi mugi gena wanee nyate coloor , am na coloor bu weeh, amse lu honha ak lu njol.

Keitu tasskati khibarr yii bu njur fahral di worweh the standard newspaper, mungy am aiiy khibarr yu bari yungh tasareh, y khibarr bu ci genah mak moi comission bii, njungeh yehbaleh kii njui oyeh ebou jallow pur mu wuyu ci len.

Keuri estas bun sampa bu refet si ganaw keur bi mogi aam ay guiyi mango ak ay guiyi soranc yu ko worr keur bi mogi aam colur bu neteh ak korget yu aam colur bu xonxa.

Drapeau, drapeau dehkah bu njui worweh Morocco, drapeau bi mungy am couleur bu honha, am lu melni bidew bungh def ci digah bu am couleur bu vert.

moto bu makh bu tëge ci kaw yoon moto bi lañuy ooye kotapila moom lañuy jëfande ko por sampa talli mu ngi am culoor bu nete ak luy ñuul

Tablo buñ sampa ci boori tali bi. Tablo bi kii di njiiti réew mi Adama Barrow, lañ ci def. Am ay ñeenti ndaw yu taxaw ci ronn tablo bi di wone seen mbekte. Si ganaaw tablo bi mungi am ay moto ak ci kanamam

Perri daala yu nuul yu tegu si suuf daala yi goor ak jiguen mun nen ko jefendeko demeh kai leguaye si kaw daala bi mogi aam chain bu aam colur yi jaama.

geeti xarr géeti xarr bi nu wone ay xar yu bare u toppante di dem xar yi am na ñyuci weex am nyuci am lu weex ak luñuul seen kaw

Ay mbideh Alkuruàn yun biddi ci koffa buk. Bindayi ñjuko bindeh lu ñuul.

Peree dalle koket, perre dalle koket yu guda yu tegu yu njol am lu creme, dalla ye haleh yu jegain nuku de gena jufaneku.

Palaci jamuweh kai palaci jamuweh kai chrestian yi bu nyu oyeh church mogi aam naari palat yu ndow yu tegu mogi aam sundel yun tal si kawam.

Peehri jaarou yu tehgu ci lu wekh ci suff, peehri jaarou yu rafet am njaari couleur, jaarou yi nungy am couleur yu bleu ak couleu.

Aiiy dormi guava chi kaw guiiy, njeti dormi guava yu am couleur yu vert ak lu pink, yi am aiiy hohpp bi guava yukor wohrre yu vert.

Machine gaseh kai sof cement ak xerr machine bu maag bu gena kaw si jaseh cement ak sof machine bi mogi am colur bu bulo am bu weex neeteh ak lu nuul.

Fuuri mburu fuur bi mogi woone ay mburu yu bari yun laka ransale fuur bi danuy jaay cake tamit am ay nu taxaw ci boori mbuuru yi am lu noo def.

Haleh ju gorre ju takhaw, am ku tok, haleh ju gorre ju takhaw gii mungy tahkah belta bu njull sol lu wekh, don jongantel mbiri karateh nekon ki nga hamneh mor takhawlon gambie.

Paka bu ndaw bu teku c soof amm lu nuul paka bi munn nen ko jefendeko si sung wang yi pul muna aam lu nyu dogeh yu sewa seew yi.

Barappi liggeeykaay buno waaye de trut noom lunuy yingatu mooy puur xam dega bi ak seet nda def nga lu wara nu ngi binde binday kuleer bu bulo ak lu nete.